Ino inzukyi iliko iyoda bidyo yamisa mubimuli bimuli bili biwanga bya'yellow nemale iyile mumusinga ibenga izakukolamo bukyi

Gano mabaale gali mu nyaanza, inyaanza inokyina iligako ni bigona byetulagako kutulo bindi byatula ku mabaale kungagi yaletako zi colour zikali zonyene dawe zi colour zindala zili muka colour kafana inga ka nabinzali kalala kalinga litaka bunyaasi bulala buliko bwo green akulala abonekana mabaale mamali akulala uti blue.

Ano kine eli choir batu bali mukanisa bali ko bimba bali ku chigewa anze balala bali ko bakuba zi zingooma, bakelema bagwatile biboyile bugubo nga bu biboyile bugubo nga busumbadi nenga zili uniform wawe wekanisa, yabamo bagwatile zi t-shirt, yabamo bagwatile biteteyi, biteteyi bilala bili mu Colo ya blue ni bi ili square ye tsi box, yabamo umulala agwatile I'skati ye jimimuli jamadowadowa green mamali ni gamawaanga indala

Ino ili ibendela yefe iya Uganda iliko zi rangi zine irangi itala i'ntandalafu, irangi ndala yanabinzali, irangi ndala imaali, irangi ndala ili muka ngooli ngene ko imwaanga yeka zero yekoyele agati ka zero, irangi gindi ili kuzijeke chene i'ntandalafu bijele bili bibili yimile kyigele kyongene kyilala yasudile mungagi kumutwe kuno kyi kuliko ka rangi nayo ka tandalafu yabako ni ka rangi Ka mwaanga.

Lino lili liguje likale muchisali muchigona linyene irangi yewe ili Mali kumakoono kuno iliko oti buwaanga, mumoni mulimo buwaanga lyamala ni esi libisile ene chigoona chiliwo chigali bisaala bilala bili bya bibisi byerangi ya green bilala bu biliko bumuli byerangi yebinzali ni bulala bu bulimo bulala bumali ni bulala oti litaka

Zinokina zili zi bendela ze bibala byosizana. Buli i'bendela bajitele ku kisaala kyewe nga kili kiwaanga. Zi bendela zino zili mu zi colour zikali zonyene da. Inyuuma wene biliwo bisaala biliko matu gakili mabisi ni kikilima kyabayo inyuma wene ye zi bendela iyokina, bisaala byene biboneka matu gakili mabisi ga green.